Afantino annuwa yineemmori sidaaminke giddo jajjabbawa ofoltinoreeti odoonna wole wolera assitannoha ikkanna konni daafira lawishaho afittote gashshaano annuwaati yinanni jajjabbu manni ofollannohu lowonta geeshsha danchaho.

Hayyonna bude. Hayyotenna budeho yineemmori addi addi gari dani hayyonna budu heeranno. Lawishshaho sidaaminke giddoonni mannu ofolle hayyo coyiranno. Hattee hayyote yineemmo. Budeno ofollinowa coyiranno. Hakkoyeno budeho yineemmo.

Muro, muro horoonsi'nannitinna horoonsi'nannikki muro no. Muro mite intannite mite intannikkiti no. Intanni muro hiittootero intannikki muro hiittootero xawissenke.

Mininna dubbu saada, dubbu saadaati yineemmoti lawishshaho amboomi dubbu saadaati, hamashshu dubbu saadaati woleno konne lawannori dubbu saadaati. Mini saadaati yineemmori saada mini saadaati. Gereewo mini saadaati yineemmo.

Sagale, sagalete yineemmoti mannaho umo ikkitinoti sagalete lawishshaho mannu sagale ita hoogiha ikkiro lubbote heerara didandaanno. kaayiinnilla sagale itiha ikkiro heerara dandaanno.

Odoo, odoote yineemmoti addi addi gari odoo heedhano lawishshaho jajjabbu ofollinowa hasaawa hasaawani heerenna badheni hige daaye odoo yee xa'mano, woleno Televishinete saynsannitta odoote yineemmo konni daafira odoo lowo geeshsha baxisano odooti.

Ijaara ijaaraho yineemmohu woyite addi aadi garinni lawishshaho mine minne ka'ne ashawunni boloketetenni simminto ganba assine loonsiro hintsu gede assine loonsiro ijaaraho

Poletika polettikaho yineemmohu mannu aanno poletika ikkinohura kuni poletikino addi addi coye abbine mannu hasirannokkiha coyi'nanniha poletikaho yineemmo cooyra hasiissannokkiwa coyrannoha poletikaho yineemmo

Amma'note yineemmori addi addi Gari amma'no mannu magano amma'ne heerano wolere amma'ne heeranno

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmohu addi addi gari egenshiishshi no lawishshaho mannu looso afirara heerenni hasire hoogiro egenshiishsha fushshine ganniro hakkoye lae looso afirara dandaanno afire horo adhanno

hodhishanna hodhishshu mannaho mayi gari horo aannoro hodhishsha hiittoo garinni horonsi'nanni hodhishshaatiro xawissenke.

safote latishsha yineemmoti ,safote latishshi konneno mannu doogo loosannowa safote latishshaati yineemmo baatto loosi'rannoha wolereno addi addire assi'rannoha safote latishshaati yinaayi

agattote agattote yineemmoti addi addi gari agatto no mite agatto giwissaati no mannu age dimbannote woleno ado angannita agattote yineemmo woleno buna angannita woleno lawinnota angannita.

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mannaho horo aanno hodhishsha ikkinohura lawishshaho mannu rahe harara hasire heerenni iilla hoogiro hodhishsha giddiha ikkiro lowo geeshshanni rahe mare iillannoha ikkinohura kuni hodhishshi lowo geeshsha dancha hodhishshaati yineemmo.

Godo'le godo'lete yineemmoti, danchu dani godo'le no bushu dani godo'le no heedhanno konni daafira lawishshaho sharranshsho godo'linnai woyite woy kaase godo'linayi woyiite lowo geeshsha baxisanno garinni godo'linanni konni daafira danchate lowo geeahsha baxissanno.